Banho abavubuka abazanhi ba mupira gwa ngalo era nga esawa dhinho onho oghundhi agemye mwinhe balinga abali ku lwana gana aye nga bona bona bali kulumukila omupila. Ekisaghe kyaibwe kuliku amamotoka amalungi age langi endheru era nga bonabona bali kulumuka nga tibendha munhaibwe agye ateebe.

Dhinho nte era nga ente dhinho dhili ibili, ente dhinho badhilimisa era nga esawa dhinho babele badhitele ku ekikondho ekinhenhe, ente dhinho dhilimu amabala ameru era nga eindhi yo ezilamu mabala nga yo ndhilugavu. Ente dhinho dhiva kulima nga esawa dhinho bali kudhizayo ghaka.

Enho ngila, engila enho bagikola bulungi era nga yakolansi, kungila kunho kuliku emmotoka eya langi endhelu era nga emmotoka enho bali givuga nga bagya gha mbeli ghaligho akasozi era nga kumbali ku kasozi kunho kuliku amayumba era kwabaku nho kalongoti kumbali kuliku obusuubi obwa kilagala era nga obusuubi bunho bubonhesa bulungi engila enho.

Linho ikumilo lyabisolo bya munsiko era nga esawa dhinho ensolo edhi singa edhilya eisubi dhili kwiitale nga dhigile kulya kwiisubi era kwiitale kunho kuliku obusiko siko obutonho obukolo ebisaka kwabaku obuti obuumpi mpi obulinha ebisaga ebinhenhe kwabaku nho busubi obundhi obutandhise okukala empola mpola.

Lunho olubalama lwa nnhandha era nga kunnhandha kunho kuliku amayengo amanhenhe era ng'amayengo agaliku mangi kulwe mpegho enhingi efugha nga eva munsozi edhiliku ghambali mbali agho, kumbali okwenhandha kunho kuliku amabaale amanhenhe era nga bazimba gho nha mayumba aga bantu mwebaba

Linho idhuka era nga eidhuka linho balita ghambali ghe ngila, eidhuka linho litundha bintu bya baana bya kuzanhisa omuli endhege dho kuzanhisa, kumbali abaana abeisomero bali kubitagho era nga bavaire ebiteteyi ebili mu langi eya bbulu kungila ghanho ghona ghaligho ogha bboda yena ali kuvuba epikipiki ye era nga ghaligho nhe miti edhili kumpi nha madhuka ganho.

Kinho ekyolonhi kya muntu era nga ku kyo linho ghanho bafulagho akasasilo era nga basulagho ebisasilo ebingi ebisasilo binho mulimu ebikuta ebya matoke, mwabamu ebiveera, mwabamu ebipalula era nga nhe ekyolonhi kyenhe kikaire. Aghantu ghanho ghakyafu era nga esagha yonayona abantu bagya kufunha obulwaire obu a ku bukyafu.

Ebilee bikyuse era nga amaadhi gendha ku gwa esawa dhinho abantu kungila bazilaku kubanga abasinga bali kweyunha ghaka amaadhi galeme ku bagemera mungila era nga kungila kunho kuzilaku muntu yenayena. Ghambali ghe ngila ghaligho omuti ogwe kifene, ghamberi ghaligho omulongoti omuleeyi era nga nha amayumba galiyo nga agandhi bagisigaku elangi eya kilagala.

Enho ndhuki, endhuki enho ebuse eyemereire kukimuli, ekimuli kinho kilimu langi yakakobe era nga endhuki enho esikirizibwa olwa kagho gho akekimuli akakivamu era nga esikirizibwa okwidha okemerera kukimuli kunho nga eli kunhwa mu amaadhi agava mukimuli endhuki gwe dhikolamu omubisi.

Lunho lusozi olunhenhe era nga olusozi lunho lugazi mukighonvu ghati ogho lusozi lunho ghaligho ennhandha ey'amaadhi era nga amaadhi ganho gali mulangi ya bululu era nga nhekifo kigemyeku, kulusozi kunho kuliku enhimilo edh'abantu kwabaku emiti emighanvu era nga ginho emiti gyakala ekibila.

Ganho mayumba era nga amayumba ganho mangi bagazimba aghantu aghanhenhe era nga aghantu ghanho ghagazi, amayumba ganho gali kukaselengeto akekisozi era nga einhuma eghe kisozi ghanho ghaligho amatooke ghabagho nhe miti egindhi, amayumba agalighanho agasinga bagaselekesa abaati amelu aga taliku langi yonha yonha.

Banho bafumbo era nga olwo olunhaku lwabwe olwakadhali lwebaba geitilaku, abafumbo abanho bavaile empeta dhabwe edhobufumbo era nga omukazi alinha kasagha akomungalo nga aveile ekiteteyi kye ekyakadhali ekyi bonheka obulunji era nga omwami ghe aveile ekoti ndhilugavu.

Enho nnhimilo era nga enhimilo enho basimbamu ebilime, ebilime binho babisimba nga bakozesa enhiliri era nga ghagati balekagho enhiliri edh'eitaka, ebilime binho bili mumbela nnhungi era nga ghabonheka bulungi bikali mulangi yabyo eya kilagala era nga amabanga gebalekamu ghagati ghano gebakozesa nga bali kudhuba nho kufukililaku amaadhi.

Ghanho kungila kumbali batundhagho obutebe obukole elanga obutebe bunho babuluka buluke mu miti, ghinuma ghaligho amayumba gali asatu ela nga eyaghati nhumba yaitaka edhindhi nga badhizimbisa seminti ela eyindhi bagisigaku elangi emyufu nga yo bakoba ati ya airtel.

Dhinho ngundho era nga engudho dhinho nhingi, engudho dhinho edhindhi edhendha kufanhanha nga etindho era nga edhindhi dhibita ghagulu, edhindhi dhabita ghansi era nga engudho dhinho kuliku amamotoka mangi kwabaku amapiki mangi era nga kuliku nhe bantu, engudho dhinho ghansi batayo eisubi era nga eisubi linho lya kilagala.

kinho kibila ela nga ekibila kinho mulimu akagila akabitamu nga akagila kanho ka itaka, ekibilala kinho kilimu emiti mingi ela nga ekibila kinho kili ghagazi. Ekibila kinho kilimu emiti emileyi, mwbaamu nho buti obumpimpi, ela nga bwoba osaze akagila akalimu ghaila ku luyi olulala olwekibila kinho ghaligho obusubi obutontonho ela nga ekibila kinho kyonhakyonha kya kilagala.

Enho enhumba bagizimba bulungi ela nga ennhumba enho ya kalina ennhumba enho baagisigaku elangi endheru ela nga kuliya baasimbagho obusubi obwa kilagala obubonheka obulungi ela nga basimbagho obuti obutontono obumpi, ennhumba enho eriainhe oluguudo ela nga ghantu ghalungi ghakuba ela ghe yagaza.

Onho muvubuka, era nga omuvubuka onho aveile esaati empanvu, esaati ye elimu ebikubo ebye langi eya kitaka taka era nga agemye eisimu mungalo, eisimu lye ly'agemye mungalo lya langi ya bululu era nga alinha gwalimwendha okubila.

Banho abaana babeire bagile kunsulo kusenha amaadhi era nga bakaze omusanha amaadhi gaibwe nga bagataire mu bidhomola era ebidhomola ebyo ba bisiba ku kagaali. Omuvubuka ali kusindhikiliza akagaali ghamberi ate nga omughala ali kisindhika ku mwiinhe nga bali kunhinha ku kasozi.

Banho abakazi batembeyi era nga batembeya bintu byakulya omuli ebitungulu, mwabamu enhanha, mwabaku amenvu era nga kuliku nhi kalali. Ebintu byabwe binho batembeyeza kumasanhiya amagazi era nga betika bwetike ebintu byabwe. Abakazi banho batembeya nga abatambulira mubutale nhe bifo ebindhi nga bilimu abantu.

Kinho kibila ela nga ekibila kinho kilimu emiti mingi ate nga ekibila kinho kya kula ku itaka einenhe nga igazi. Ekibila kinho kili ku lusozi ela nga ghanho ensozi dhili dha milundhi ebili, olusozi olundhi luliku ghala nga olundhi luli kumpi, emiti kuliku emiti emighanvu kwabaku emiti emimpimpi ela nga emiti gyonagyona gili mu langi ya kilagala.

Onho omusaadha ali kuloba byenhanda ela nga ali kulobesa mulobo guno ogw'omungalo. Omusaadha onho ali kumpi nh'olubalama olw'ennhandha, aye nga kumbali kuno kuliku eitaka elyakala einho einho. Ela nga bwire bwa igulo nga nh'endhuba eli kugwa

Dhinho mbogo, embogo dhinho dhili isatu era nga dhili kwiitale, ghanho ghaligho embogo enhume era nga yo elikutambula eligobelela embogo ere eyindhi. Embogo dhinho dhili aghantu aghali obusubi oboto ntono era nga ghaligho nho busubi obukalu ekitegeza nti omusanha ghanho gwakagho mungi.

Bano bakazi ela nga abakazi bano bakolomojo. Abakazi bano abandhi bagheese abaana ku migongo ela nga abakazi bano babaile betimbye nh'obunhere ela nh'obutiiti. Obundhi babutaile gha mamilo ate nga obundhi babaile babusibye ku mitwe. Abazaki bano banhumye ela nga ebintu byaibwe bibonheka bulungi inho.

Linho isomelo, era nga saghadhinho abaana bali mukibinha, abaana banho basomi era nga omusomesa ali mukibinha ababuziza ekibuzo abeidhi ekyo kwilamu baghanhika emikono gyebwe ghaigulu. Abaana banho bavala amasaati amelu nga kuliku amasweta ege langi eya kitaka taka nga mulimu enkoloboze era sagha dhinho bandhi abeidhi ekyo kola baghanhika emikono kyoka abo abateidhi kyakola basilikire.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

Onho omusaadha mulimi ela nga availe esaati endheru aye nga saati ye yaguba ku lwo bulimi, ela nga mu mukono agemye ekidhoome eky'elangi eya bbululu nga alina byali okulonda era nga aghalala ghali okusika eisubi mu itaka.

Eno ndhoki era nga endhoki eno eri kugurukila aghantu aghali ebimuli, ebimuli bino bibonheka bulungi era nga bisikiliza ebimuli bino bili mulangi eya kakobe era nga kuliku nilangi eya kilagara ebitera okusiklisa endhoki okwida okubikila webiri

Banho balambuzi, era nga abalambuzi banho bali basatu, kubasatu kuliku abazungu babili era abazungu banho bakazi. Omuzungu omulala aveile akabbulaghuzi akalangi eya kilagala era nga bali kutambula nga bambuka ghaigulu kulusozi nga bali kubita kukigila ekyeitaka.

Enho meeli era nga emeeli enho nnhene, emeeli enho eri mu langi ndheru era nga emeeli enho babeire ba gye meleiza ku maadhi kumpi nho lukalu. einhuma ghe meeli enho ghaligho enhumba enhene era nga enhumba enho yona bagisigaku elangi endheru nga ku meeli kunho kuliku abantu aye nga abantu banho bali mundha mu meeli.

Wano ghaligho engira era kumbali okwengira kuno wabagho amayumba era nga ghaligho n'ekalina. Amayumba agasingagho wano obungi makaire era nga galiku amabaati amakaire agali mu langi ey'ekitakata. Ekalina eli ghano eriku amabaati agali mu langi eya kathungwa era nga ghaligho webatundhira eyatayimu era ku ngira kuliku n'ente eri kutambula nga emagamaga.

Onho omuvubuka ayemereire mundha era nga omuvubuka onho yasiba enviri ekitegez anti alimu oluyaye yaye. Omuvubuka onho kunhindho nhi ku munhwa avaireku aka kokolo akeirugavu era nga omuvubuka onho avaire esaati eya makono amaghanvu nga saati ye erimu ebikuubo ebya langi eye kikusi kusi kwabaku nhe langi endheru era nga mulimu nhe langi endhirugavu.

Onho omuvubuka ali ku nhandha ghanho ela nga ayemeleira kwibaale einhenhe elili gha lubalama lwa nhandha enho, enhandha enho eriku eiyengo einhenehe elili okuba era nga nh'empegho eligho nhingi omuvubuka onho ali kuloba byanhandha ela nga alikukozesa omulobo omuleeyi ela nga omulobo gwe mwilugavu.

Banho abasaadha balina obu gaali bwaibwe obwe bifuba era nga onho ogho mu maiso ali kusindhika embago ku gaali kwe kunho nga ye avaire esaati emyufu, ogheinhuma ali kusindhika kifulusi era nga ye avaire esaati endhirugavu. Ghainhuma ghaligho eidhuka era nga eidhuka linho balitaku amabati ga langi eya kathungwa.

Onho omulimi abaire ava kulima mu nhimiro ye era nga omulimi onho agiile mu nhimiro nhe mbago ya gya nhe'kipanga era nga esawa enho abi ghumwiza mu ku ghansi agho. Ekipanga kye bakisibaku akantu aka pulastika era nga akantu kanho ko kali mulangi ya bululu. Omulimi onho alimye aye nga talimye bulungi kubanga mu nhimiro alesemu eisubi lingi.

Binho bikaloli, era nga bikaloli binho ghanho ghebi ghumulila, bikaloli binho bingi era nga byona byona bilinha amadhokoli amaleyi era nga manhenhe, bikaloli binho bilinha amagulu amaghanvu era nga esawa dhinho bili mubusubi, einhuma ogho busubi ghanho ghaligho omuti oguli kubikolela ekisikilize era nga obwile bwa musanha.

Onho musomi ela nga omusomi onho mughala, omusomi onho abaile ali kusomesa bainhe ela nga esaawa dhino abaile amaze okughandhiika ebighandhiko ku lubaagho nga akozesa enhonhi endhelu, ela nga mwenhe availe esaati ey'amakono amaghanvu ela nga esaati ye ndhelu, ela nga nhi sikaati gyavaile ya bbululu, ela nga omusomi onho abaile ataile ekitabo kye ghanho ghansi ku meeza.

Kinho kizimbe ba kizimba bulungi era nga ekizimbe kinho Kya kalinha kiliku emyalilo esatu era nga mu maiso ghe kizimbe ghanho bemeleizagho emotoka isatu era nga eibiri dhili mu langi eye kikusikusi ate nga endhala yo eli mu langi endheru. Nga ghanho ghaligho engila ebiri era nga ghagati ghegila dhino basimbagho emiti nho busubi obubonheka obulungi.

Dhino mbogo era nga embogo eisatu dhiri ku lubalama kumpi n'omwiga, era nga eno eyindhi eyemeleire mu maadhi. Dhino embogo edhindhi dhiri kulwanhaganha era nga eyindhi eri kubinga yinhayo. Embogo dhino dhiri awantu aghali obusubi obuleyi era nga obusubi buno buli mu langi ya kiragala, era nga einhuma ghagho ghaligho n'ekisikosiko ekyendha okwefanhanhiriza nga ekibira.

Onho dhuma era nga dhuma onho abaire akali muto era nga akali kutandhika kwisaa, dhuma onho ali mu mbera nnhungi era nga ebikola byo byeyagaza nga bili mu kala yabyo eya kilagala era nga obwire bwa musanha nga dhuma onho akali nha ku nhimiro.

Banho bekalakasi era nga bekalakasi ba kungila nga abasingamu obungi bavubuka bato era nga mulimu nha abaghala abato, onho omuvubuka ali maiso akulebeire aghanhike bendhera era nga bendhera enho elimu elangi ibiri nga mulimu langi eya kilagala mwabamu nhe'langi endheru. Abavubuka abandhi bali kutambulila ku bigere ate nga abandhi bali kutambulila mu mamotoka

Kinho kimuli era nga ekimuli kinho kilinha elangi eya pinka, ekimuli kinho ghagati ghakyo ghaligho elangi eya kyenvu era nga ekimuli kinho ki bonheka bulungi era nga kisikiliza. Endhuki engeri yedhendha inho ebimuli ebibonheka obulungi endhuki enho egwire ghagati ghe kimuli kinho era nga esikilizibwa obulungi bwe kimuli kinho.